Silimiinsi m-bɔŋɔ paɣiba ni dabba bɛ shɛba nyɛla ban ye liiga piɛla ka so ye liiga ʒee ka gbaya shɛba kpa ninkpariti ka shɛba pili zipila.

salo nyɛla ban laɣim pam ka di nyɛ palizuɣ' lorinim nyɛla din bɛni ka shɛbi kpɛ bɛ lorinim maa ni so nyɛla ŋɔ yaɣisi zani ka wuɣ' o nuu o nyɛla ŋɔ pɛli zupili ʒiɛ ka yɛ liga piɛli

salin gbiribi n bala salin boɣali maa ni ka bi ʒiya maa so yɛla liiga piɛlli ka tam boɣali maa zuɣusaa bi shab yɛla liiga sabila bi puuni so yɛla liiga buluu bi shab pili zipila ka bi shab bi pili

Palli zuɣu n bala sarati n niŋ palli maa zuɣu maa loori maa nyɛla zaɣ piɛlli loori shab chɛnila palli maa nuzaa polo loori ʒiɛ nyɛla din ʒi palli maa zuɣu niraba ayi ʒila palli maa zuɣu loori maa ʒila niɛma

niraba ayi n bɛ duu maa ni mashina nyɛla din bɛ duu maa ni mashina maa mali woya nim pam doo maa kpala ninkpara o yɛla liiga ʒiɛ ka ʒi kuɣu sabinli zuɣu paɣa maa ʒɛla zuɣusaa o yɛla liiga buluu

Salin gbiribi n boŋo niraba pam nyɛla ban siɣi ʒɛ kom maa puuni so nyɛla ŋun yɛ liiga ʒiɛ ka bob bobga ka so ʒɛ kpaŋ ha ka so chinchini zaɣ ʒiɛ ka tabi o shee

Ashibiti puuni n bala bara nima maa shɛba domi ka bi shɛba zi tiŋgbani bara nima maa shɛba dola gariti zuɣu dɔɣite nima bɛ duu maa ni bi yɛla nɛma piɛlla.